Abafundi abafunda emacreche bafunda kakhulu ngokudlala njalo bafunda kakhulu ngokubona ngakho kuqakathekile ukuba benzelwe amachart njalo kwezinye izikhathi baphunyiswe phandle bayeyenza ezemidlalo begijima ukuze bakhule beqinile.

Ukuze abantu bengalahleki ezikolo kubekwa amabhakani. Amabhakani lawo ayabe elezincediso ezitshengisa abantu ukuba nxa befuna ukuyafinyelela endaweni ethile bahambe bebheke ngaphi.

Kumele imfundo eyePrimary kumbe eyezinga laphansi yenziwe ibe yintengo ephansi ukwenzela ukuba wonke umntwana enelise ukuhamba esikolo kungabi lomntwana ohlala ekhaya engafundi.

Abafundi kumele bafundiswe ngezokuhlanzeka besasezingeni laphansi kwezemfundo ukwenzela ukuthi bakhule bengabantu abakwaziyo ukulondoloza imvelo yabo kwelakusasa.

Kulilungelo lakhe wonke umntwana ukuya esikolweni ngakhoke wonke umzali otholakala engahambisi umntwana esikolo ikakhulu emfundweni yaphansi ufumanwa elecala ngabezomthetho.

Abafundi be primary bafunda kakhulu ngokubona ngakho kuqakathekile ukuba ababalisi babo basebenzise izincediso ezifundweni, izincediso ezifana lama gwaliba esithi ngamatshathi, ama flash card esithi wona ngamagwaliba tshazi ekuncediseni laba bafundi.

Izifundo zezinga laphansi ziqakathekile kuwo wonke umtwana ngoba ziyisendlalelo sakhe sokufunda okuyikho lapha aqala khona ukufunda ukubala amabala kanye lokubhala okuyikho okuqakathekileyo.

Abantwana, ikakhulu abeprimary akusavunyelwa ukuba batshaywe. Kumele abantwana bafunde endaweni lapho abazizwa bekhululeke khona, bengahlukunyezwa muntu.

Abafundi bemfundo yangaphansi i-Primary Level bafunda kakhulu ngokudlala, ngakho kumele izifundo ze P. E, i-Physical Education ziqakathekiswe ukuze abantwana benze imidlalo beqinise imizimba.

Umntwana lomntwana kungoba elelungelo lokufunda ukhangelelwe ukuba aqale afunde ecreche, angaqeda izinga lelo ahanjiswe eprimary school ezingeni laphansi eqeda lapho ahambe esecondary.

Abafundi bezinga baphansi labo bayakhelwa izikolo okuthiwa ngama Boarding lapho abangahlala khona bekhatshana labazalibabo befunda kodwa kulezinga lapho abavunyelwa khona. Abancane ababayamukeli ema boarding.

Kudingeka ukuba abafundi bemfundo yezinga langaphansi bancediswe ngefurniture efana lezitulo kanye lamabhentshi lapho abangahlala khona kanye lamatafula okubhalela.

Ezikolweni zezinga laphansi ezinengi kulohlupho lokusilela kwezingwalo ezokubala ngakho kumele izikolo zizidingela abantu abanga donator kumbe ebangancedisa ngokunika amabhuku.

Emfundeni yezinga laphansi eprimary school izitula kanye lamatafula kuba abafundi bahlale babhalele ziyasilela ngakho kudingakala ukuba uhulumende ancedise izikolo ezinjalo

Imfundo yezinga langaphansi iprimary iqakathekile kakhulu ngoba yiyo isendlalelo somntwana yikho lapho umntwana afunda khona ukubala yikho lapha umntwana afunda khona njalo ukubhala ngakho kuqakathekile ukuthi umntwana adlule emfundweni yezinga langaphasi engakayi esecondary.

Kumele wonke umntwana aye esikolo ikakhulu ePrimary. Ngakhoke labo abangelayo imali yokubhadala ischool fees kumele babhadalelwe zinhlanganiso ezibona ngokokubhadalela abantwana abasuka emizini eswelayo.

Kunanzelelwe ukuba abafundi bemakolitshini kanye labemasecondary abaselakuthi izifundo ezithile ngezabafana kumbe ngezamankazana. Akhona amankazana afunda izifundo zokulima ezifana leAgriculture, bakhona njalo abafana abafunda ezokupheka kanye lezokuthunga.

Abafundi besecondary kanye labasema university bakhangelelwe ukuthi babambe gadalala ezifundweni zabo ngoba bakhangelelwe ukuba yibo abazasebenza ukuthuthukisa ilizwe kwelakusasa.

Emfundweni yezinga laphezulu isecondary kumbe itertiary emakolitshini, kudingakala ukuba abafundi. Bafundiswe imisebenzi yezandla ,bahanjiswe emisebenzini ,lapho okulabantu abenza khona izinto ezithile. Bayethola ulwazi ngokufundiswa zingcitshi zonalezo.

Abafundi besekhendari kanye lasemakolitshini bayafundiswa okufana lezokulima kanye lokugcina izifuyo. Lokho kusenzelwa ukuba benelise ukuziphilisa kwelakusasa.

Abafundi be secondary kumele bahanjiswe ema kolitshini kanye lasema university, ukuze baye tshona bebhoda bebona befundiswa ngezifundo ezehlukeneyo ezitshiyeneyo. Ezitholakala ema university. Lokho okubizwa kuthiwa yi Carrier Guidance. Ngoba inengi labantwana liyafunda kodwa lingazi ukuthi likhangelele ukusebenza ngaphi kumbe ukuba yini kwelakusasa.

Abafundi besecondary kanye labasemakolitshini balokwenziswa izifundo zezandla okuthiwa ngamaPractical. Umfundi lomfundi ulelungelo lokuba azikhethele impractical afuna ukuyenza.

Abafundi be secondary kanye labafundi bemakolitshini bayafunda izifundo okuthiwa ngamapractical subjects , kulapho abafunda khona izifundo zokulima i agriculture ometal work , ezokupheka I food and nutrition ngakho ke lezizifundo ziqakathekile njalo umfundi lomfundi kumele azenze

Kumele abafundi be secondary kanye le tertiary level bafunde ngokwenza ngezandla zabo, ngoba lokho abazenzele khona mathupha bengakukhohlwa. Ngakho kuqakathekile ukuba ababalisi kanye lama lecturers akulezi izikolo ayenze besebenzisa ihands on approach ekufundiseni.

Izifundo kanye lama "programmes" e,akolitshini akulezi insuku azisakhethi ukuba umfundi ngowesilisa kumbe ngowesifazane, abesifazane sebesenza izifundo ezifana labo"technical graphics" kanye labo"metal work" okwenziwa kukholelwa ukuba kwenziwa ngabantu besilisa.

Imisebenzi isinzima ukuthola ngakho kumele abafundi be Secondary kanye labe tertiary abasemakholeji befundiswe imisebenzi yezandla ukuze kube yibo abaqhatsha abanye kwelakusasa.

Abafundi abanengi benelisile ukuqeda imfundo yeSecondary kanye laseCollege kungenxa yosizo abaluthole enhlanganisweni ezehlukeneyo ezigoqela izisonto ekubhadaleni imali yesikolo.

kumele abantwana be secondary education bafundiswe ngama computer ngoba i technology yiyo esibusa ensukwini zalamuhla i technology iyancedisa bantwana uku googler ukuze bathole ulwazi olungabancedisa impumela yabo ezifundweni ezithile ngoba ama computer abenza bathole ubulembu ubulembu obubenza ba google bathole ulwazi thile ngalokhu ababebefunda ngakho ezifundweni

Emasekhondari kanye lasemakolitshini abafundi abangamankazana yibo abathatha izifundozo zokupheka lezifundo zokuthunga ngoba zikhangelwe ukuba lezi izifundo zingezama nkazana.

Abafundi bezikolo ezemfundo yaphansi loba eyaphezulu baphiwa amayunifomu kumbe impahla okumele bezigqoke ezifanayo kusenzelwa ukuthi abantwana bonke bekhaye belingene kungakhanyi abatholayo kumbe abaswelayo.

Amankazana asephiwa amathuba alingana labafana kwezemfundo, njalo kutholakala amankazana esesenza ngcono ukwedlula abafana kumasayensi ku Education ye Secondary ngakho kuqakathekile ukuba amankazana ahanjiswe ezikolo, aphiwe amathuba alingene lawabafana.

Imfundo lilungelo lakhe wonke umtwana njalo iyaqakathekiswa eAfrica. Kubonakala ngobunengi babafundi abenelisa ukuthi bafunde bayofika ezingeni eliphezulu.

Lapho kubhalwa imihloliso abafundi be secondary kudingakala ukuba omunye lo munye ahlale yedwa ngakho ama secondary kumele athenge izitulo kanye lamabhentshi kanye lamatafula abafundi aneleyo.

Kumele abantwana bemfundweni yaphezulu secondary bahanjiswe ezindaweni ezehlukeneyo benzelwe ama career day lapho abafunda khona ngemisebenzi etshiyeneyo ukuze bazi isizatho sabo sokuya esikolo.

Abafundi be Secondary bakhangelelwe ukuba baphumelele ezifundweni ezisukela kwezinhlanu kusiya phezulu lokhu yikho okubenza bechaphele phambili emakolitshini kumbe ema University abathola izifundo ezine kusehla kumele baphinde ukuze bathole izifundo ezaneleyo.

Abafundi abemfundo yezinga langaphezulu isekhendari bayafundiswa izifundo ezehlukeneyo ezezandla ezifana lezokwakha. Lokhu kusenzela ukuba baqhatshwe kusasa bathole imisebenzi engabenza benelise ukuziphilisa.

Abafundi besecondary kumele benziswe isports and recreation, lokho kuqakathekile ngoba benza bachithe isikhathi sabo esinengi besemidlalweni, kwenza okubenza batshiyane lama drugs asehluphe intsha yanamuhla.

Ezikolo zemaphandleni kulokusilela kwezindlu zokufundela ngakho bakhona abanye abafundi abafundela phandle. Laba abafundi bavame ukuthi lapho kusina izulu kumbe kutshisa kakhulu izifundo zabo ziphazamiseke ngakho uHulumende kumele engeze izindlu zokufundela zabafundi.

Uhulumende ngokubona imfundo yezinga langaphezulu iqakathekile uyenza esakha njalo esengezelela ama secondary schools ezinye zezikolo lapho abantwana abafunda bebuyela emakhaya besokusiba lezinye lapho abafundi abafunda behlala khona.

Abafundi bebanga laphezulu bafundiswa imisebenzi yezandla ezabanceda kwelakusasa ukuze beyenelise ukuziphilisa kungoba imisebenzi sinzima ukutholakala.

zikhona izikolo zemfundo yaphezulu ezabafana bodwa zibekhona njalo ezamankazana befunda bebodwa kuphinda kubekhona izikolo lapho abafunda khona behlanganisiwe abazali bayazikhethela isikolo ababona sifanele abantwababo bafunde kiso

Abafundi bemfundo yangaphezulu kudingakala ukubana benzelwe okuthiwa ngama 'workshop' kanye lama 'seminar' lapho abahlangana khona labanye abafundi bezinye izikolo bencedisana ngemisebenzi ephathelane lokufunda kwabo.

Kuqakathekile ukuba abafundi beSekhondari bazikhethele izifundo abafuna ukuzenza ikakhulu ezemibhalo okuthiwa ngama"Arts",kube njalo leze"science" kube sokusiba lalabo ababona ngezezimali okuthiwa ngama "commercials"

Uhulumende ngokubona mwakhe ukuqakatheka kokubana abantwana kumele bedle ungcedisa abafundi besecondary ngokudla lokhu kuyenza abaswelayo labo bazizwe bengcedakala njalo bafunde kuhle kungoba bayabe bethola ukudla esikolo

Abafundi beSekhondari balokuhanjiswa endaweni ezehlukeneyo okubizwa kuthiwa yi "career guidance" ukuze bafunde ngemisebenzi ehlukeneyo befundiswa izifundo okumele bayenze kuhle kizo ukuze baqhatshwe.

kuqakathekile ukuba abantwana abasemfundweni yaphezulu ikakhulu secondary education babelolwazi lokubhala kanye lokubala ngoba kulapho ababhala khona imhloliso eyiyo ebasa ku tertiary kumbe kuma college ngakho kumele bazi ukubala lokubhala ukuze baphume kuhle emhlolisweni yabo

Abazali kumele bafundiswe ngokuqakatheka kwemfundo ukwenzela ukuba abantwana bengacini isikolo ngezinga laphansi kodwa benelise ukuhanjiswa ezingeni laphezulu e- Secondary school.

Kumele abafundi be secondary baphiwe izifundo ze guidance and counseling. Lapho abafundiswa khona nge SRH, ngoba inengi labafundi abase secondary yilo eliyabe seliqala uku experimenta ngocansi ngakho kumele bafundiswe ngezindlela zokwenqabela ama teenage pregnancies Kanye lezindlela zokwenqabela umkhuhlane kanye lama STIs.

Inengi labafundi alenelisi ukufunda lize liyofika eyunivesithi. Imbangela yalokhu yikuswelakala kwemali kuthi labo abenelisayo bayabe bencedwe ngamascholarships.

Imfundo yeyunivesithi iqakathekile kakhulu yikho okukhangelelwe ukuba abafundi abaya eyunivesithi kube kuyilabo abaphumeleleyo ezifundweni zabo ze Secondary ngoba imfundo yeyunivesithi iyadula njalo ibalulekile.

Abafundi be Yunivesithi bayavunywelwa ukuba basonte lokhu kubenza behambe ngendlela eqotho ngendlela elungileyo besenza izifundo zabo njalo balokujoyiniswa kumbe balokuvunyelwa njalo ukuba bebengamalunga amaclub kumbe izihlanganiso ezithile eziyabe zitholakala phakathi kwamaYunivesithi abo.

Kuloba izindlu zokuhlala zisilela ema university bakhona abanye abafundi abenza okokuhlala phandle bebhadala imali okuthiwa Yi rent bebhadala njalo logetsi lokunye abayabe bekuthola behlala khona

Kuqakathekile ukuthi wonke umfundi weyunivesithi abe lekhompuyutha kumbe ilephuthophu. Njalo kumele bonke abafundi babe lolwazi lokusebenzisa ama khompuyutha, ngoba kulapho abangathola khona ulwazi.

Abafundi bemayunivesithi njengabobonke abafundi balelungelo lokuba bake badlale imidlalo eyehlukeneyo lapho bephumuza ingqondo ngakho kuyatholakala ama basketball court, amakhothi lapho okudlalwa khona ibhola lezandla ama netball court.

Bakhona abafundi bamaYunivesithi abafisa ukusebenza emaPark kanye lezindawo lapho okulondolozwa khona imvelo lezinyamazana ngakho labo abafundi bayahanjiswa kulezo zindawo bayezibonela mathupha ukulondolozwa kwezinyamazana kanye lemvelo.

Abafundi beyunivesithi kudingakala ukuba bafundiswe ngezokuzivikela emacansini ngoba abantwana abanengi balahleka lapho sebefunda emayunivesithi kungoba abanye bayabe sebehlala khatshana labazali abo kungasekhomuntu obalandelelayo ukuthi baziphatha njani.

Amayunivesithi kumele ehlise imiklomelo ayikhangelela ebafundini abafisa ukwenza i-Law. Kungenxa yemiklomelo le ephezulu abayikhangeleleyo, abanye babafundi bacina bekhalala besenza izifundo abangazifuniyo.

Ukuba khona kwe"Technology" sekwenza imfundo yezingeni laphezulu eleYunivesi ibelula kakhulu ebafundini abanengi. Kunanzelelwe ukuthi inani labafundi abazibulalayo kungenxa yokuba izifundo zinzima iya iyehla.

Imfundo yangaphezulu eye yunivesthi ivulela abafundi abanengi amathuba okuthola imisebenzi njalo ibenza benelise ukukhula bona njengabantu nje.

Abafundi bemaYunivesi bahlawuliswa imali enengi lokhu kungoba abafundiswa khonapho bengabantu abaqeqetshe kakhulu ngakho kumele bebhadale imali ezinengi njalo kusebenza abantu abanengi kulezo zindawo. Bakhona abaphekela abafundi okuyabe kumele babhadalwe.

Imfundo yezinga laphezulu i university idinga abafundi abazimiseleyo njalo abangawoniyo asebekhulile engqondweni lase zenzweni ngakho kumele abafundi laba bebe lemnyaka esikela kuseventyteen kusiyaphezulu

Inani labafundi besifazana abeqeqetsha ema yunivesithi liya likhuphuka lokhu kungenxa yokunanzelelwa kwamalungelo abesifazana bephiwa labo amathuba alingeneyo labesilisa.

Abafundi bemayunivesithi bayahanjiswa ema lab lapho abafika bayenze khona izifundo behlola imikhuhlane thile nxa kuyilabo abafundela ukuba ngudokotela bayahanjiswa endaweni abangafunda khona ukwenza imisebenzi

Kudingeka ukuba ama Universities abelemitshina ekhangelelweyo ezifundweni ezithile ikakhulu kwe zehealth kumele abafundi basebenzise imitshina ukwenzela nxa sebesiya emsebenzini kube lula.

Amakhompuyutha kanye letechnology kanye le AI sekuncedise kakhulu ezifundweni zeuniversity. Khathesi abafundi abasazibulali njengasekadeni kungenxa yokuthi bayafeyila ezifundweni ngoba iAI iyabancedisa ukubapha ulwazi ngezifundo ezithile.

ema university abafundi bayaphiwa amathuba okuba bafundele ukulungisa ama computer bafundele ukuthunga bafundele ezokupheka lokhu kubalungiselela ikusasa lapho sebefunyana sebesemsebenzini

Abafundi be university ingoba besuka ezindaweni ezitshiyeneyo bafika baphiwe indawo zokuhlala khonapho ema university bephekelwa njalo besidla khonapha lezo zindawo ziyabhadalelwa imali ethile.

Ama yunivesithi amanengi atholakala emadolobheni ngakho uhulumende ukhuthazwa ukuba edinge izindlela zokwenza ama yunivesithi abekhona lasemaphandleni, uma esehluleka abafundi bemaphandleni bayenzwe bafunde besemakhaya abo okuthiwa yi open distance learning.

Uhulumende usebenzisa imali enengi ekuthuthukiseni kanye lekwakheni amayunivesithi. Ngoba esazi ukuba kulapho okufunda khona abantu abazanceda isizwe kwelakusasa ukuze isizwe sithole imali njalo.

Abafundi be university kumele benziswe izifundo okuthiwa yi citizenship education leyi ebafundisa ukuba babengabahlali belizwe abalengqondo abafisa ukuthi bathuthukise amazwe abo.